Palaas i leekë kaay, ci palaasi leekë kaay bi nak, mu ngi am taabul buñg wërële ay toogu, toogu yu am sokolaa ak yu weex. Ci diggë palaas bi mak, mu ngi am lampa yu bêri, yu ne si kow. Mu ngi am tam, defu kaay butel.

Lupa lupa bu taxaw ci garap fereh ay mbagam. Lupa lupa bi nak am na lu ñuul am an wèèx am na tam lu oraan.

jigeen bu taxaw sol ay veeram sol mbaxna bu xonko buñ perle ci kanam moom jigéen jinag mungay taxx ay caq yu bari ci baatam mu soltam yire bu green am lu weex

Gigeen bu lèttu ay kondulor ci bópam, gigeen bi nak mugii sol tam jaru, sol cèèn sol mbubu bu green.

Otto bu wèèx am lu xonxu, Otto bi nak ci ganaw ngi ñaari koteh ñiñ ci tek ay fulawa ci ganaw ñiñ ci bindi M and E.

Neeti bowli foleh bana foleh bi mogi chocola benebi mogi am cuber bu green nyugi jeel benen bowli foleh teck bu weex am cuberr bu neteh teck ko si kaw naari bowli foleh yi nga hamnex moneka si suuf.

Takeder bu goor bu taxaw, jaakarlo ak bena xale bu goor, bu sol yere bu nyuul, takeder bi nak mingi sol daale, daale bu sokola, yere bu bula, mu tek mbubu bu nyuul am lu oras si kaw yereem bi

Keyti tass kati xibaar mu nyui woyeh the Standard si keyti tass kati xibaar bo nyun si deff netali ku goor ba pareh benda si Barrow nene momm sosela keyt gi nak mogi am ay benda benda bu weex yu xonxu yu nuul ak yu netex.

Kër buñ pintiir bu leex mu am lu ñuul ci kana bi kër gi nak mu ngi am auto bu fagaare auto bi gi amlu xonk am lu nete nai autobitam mngi am ay pono yuñu faransale

Ay haleeh yuuh toog rageh looh , haleeh yih naak kennah kuuh si neeh yakeeh teeg sabaar si saah diganteh tangah , lu opeh doleh si haleeh yeeh yuuh keeh sool yereh yuuh moov kenaah si nyom bugeh sool yereh buh bulo , kenen keeh buuh keeh sol lu honha , kenen keh mugeh sol njahass.

Pañe marseh bu netteh am lu bula ci ganaw pañe bi nak mugii am bóól buñ ambu mugii am tamit ós ak palanterr yi wañ.

Butel bu nétte, bu def diwtiir, ñu Koy sooti si siwo, siwo bu döom taal. Si wetti butel bi ak siwo bi, mu ngi am yenen ñaari butel yu ndaw, yuñg def diwtiir bam diggë.

Palate defe kaye bu weehe bun tek aye biscuits amna biscuits yu sukola, amna yu hauhu, amna yu bluelo, amna yu green amna tam yu morve.

Aye goor yu takhaw rangaloh opu duleh si goor yi mungi sul yereh bu nyull amna tam nyu sul yereh lu bulah si sen raa bunj takhaw munge fareh si luxho chamm moi amna benah goor bu takhaw sul simish bu wekh ak geen teyeh butel bu wekh

Si tefesi geege, tefesi geege gi nak, mu ngi am beenë Goor buy dox di dem, goor mu ngi sol lu bulo, am lu nétté, sol jiin. Ci biir geege gi nak, mu ngi beenë batto.

Gigeen bu taxaw sol sipu ak dagger bu bula. Gigeen bi nak mugii teyeh kalpèh bu ñuul, takka lamam taxaw ci ganaw buntu bu sokola. Ci walu camooy am mugii am lal am duró bu wèèx.

Plaat bu am warmasel, ci kaw warmasel bi nak, nyun si def soos bu am yapu, am booxu, am nyeebe, am soble

ci plaasi lekkee kaay bu yatu ci palasi lekee kaay bi nak mu ngi am bena taabul bu ron bu yaatu ci ganaw taabul bi ñuñ ci tekk ay toogu ci kanami plaasi lekkee kaay bi mu ngi am ay piila yuñ ci taxawan piila yu ñuul

Auto kamiyun bu tahaw auto bi nak mogi am lu xonxu am lu green am lu neteh am lu weex mogi am tamit ay porno yu bari porno yu nuul.

Jigéen bu sol sippa ak daggit bu bulo, def méés bu xoñgu, takkë lamam ak ceenam. Ci loxo chaamoyam bi, mung ci tiye kalpe bu bulo. Ci weeti jigéen bi, mu ngi goor bu sol khaftaan bu bulo, niroole ak mom.

juróom benn xalay góor yu taxaw juróomi xalay góor taxaw seen kanam cegëtee seen uum fokki xalay góor yi nag ñoom ñépp ñu ngi nduróole luñ sol ni ngi sollu xonxu am lu weex kennn ci xalay góor yi moom mu nga sol lu gireen am lu ñoo

Ñaari nèk yu dendó, nèk yi nak bu ci nekka ñing ko seng, ci kanami ñaari nèk yi, mugii am liiñ buñ werr ay yirèh , mugii am tamit teen, am ay banti am tap ñaari barigo yin teral.

Haleh bu jegain bu sol tubaye ak dagete bu bluelo haleh bu jegain be muge tahaw teyeh negam se lohou chamunyem mung se teye sacc bu daw bu bluelo muge take chinam take tamin aye lam.

Yoon buñg sooti goddoroñg, si ndeyjoor i Yoon bi mu ngi am suuf, .amm oto tam yu fa gareh. mu ngi am tamit xalé bu goor buy dox di dem. Xalé bu good bi mu ngi sol mbuba bu weex ak tubboy bu ñuul.

Ay xalèh yu gór ak yu gigeen yu tóóg, ñom nak ñugi niroleh li ñu sol. Kenna ki si Kenna liga sol mugii am lu bula ci koli yirèh ngi mugii am lu wèèx.

Palaasi lekkeh kai buñ tek tabull jél ñénti tohgu ragaleh ko ci ganaw tabull bi. Palaasi lekkeh kai bi nak mugii am ay butèèl am tam tele.

xale bu jigeen bu taxaw siiñ sol bu bu weex am lu doomitaal ci ganaaw xale bu jigeen bi amna beneen jigeen bu segg jigéen bi tamit mëngi sol bu doomitaal

Aye goor ak gigeen nyunge tok sul lu nduruleh daf sen mbak na nyum nyep lunj sul amna lu nyull amna lu netteh

Nëëk buñg peentiir peentir bu weex, si biir nëëk bi nak mu ngi am ay.... ñegenaay yu bulo, bu nétte ak bu dööm i taal. Si maraaj bi nak, ñung si taf ay nataal yu bari, am séétu, am duroowa.

....am ay nit yu bëree bëree. Mu ngi am tam gaal, ci kumaas maa gëëge gi. Ci ganaaw nit ñi nak, mu ngi am ay garab i kokko.

Nyellri kalle you jegueen kene ki mougui tok am garrapboubou bou bulla kene ki mougui sol garrapboubou bou bulla am lou netteh

Yoon nu bante, ci yoon ngi nak pege yi nyun si taxawal ay bante, ci ganaw bante yoyu mingi am gancax, gancax gi naat.

Jorom nyarri khaleh yu gorr nyu takhaw am nyenti khaleh yu goor yu takhaw sen kanam saguh teyeh sen ume fouki khaleh yu goor yi nyunge nyorru leh lunj sul lu xhong khu kene si nyum munge sul xhong khu am lu wekh

Palasi leekeh kai! Si palasi leekeh kai yi nak si mbeeti mugi amm ay taabul nyu woreleko toogu yu green, palasi leekeh kai bi mbuntu bi, mbuntu veera mugi amm tamit paranteŕri veer.

Juroomi pataat yun baxal, juroomi pataat ye nak, nyate yi si nyom nyingi xar, si biir mingi am lu oras, pataat yi nak nyun len tek si palat bu nyuul.

Yoon bu am dox, ci yoon bi nak nyun si takk ay xeer, pur fu ninyi de jaree, mingi am tamit ay xale, yu nekk si walu ndayjor ge ak ay mag, kene si xale yi mingi jale si kaw xar yi,

Gigeen bu taxaw sol sipu ak dagit bu ñuul, dèf més ci bópam bi gigeen bi nak mugii teyeh kalpèh bi doomi tahal, mu ngi takka ay lam ci loxom takka cèèn takka tam jaru.

Gigeen bu sol garambubu bu ñuul mu takka mesor takka cèèn nam taxaw. Ci walu camooy am, mugii am benen gór bu sol garambubu bu ñuul niroleh ak mum sol dalli yu wèèx.

Jigéen bu lëëtu ay raw, sol mbubu bu weex. Jal loxoo tek ko si boor i, kawaram.

Goor yuy football sul aye mayoh aye nyu si football nyungi sul mayoh yu bulah kenah si football kat mungi sul lu xhong khu am lu wekh

Peegë geege, buñge def mbaar, jël ay taabul wëerële ko ak toogu. Ci toogu yoo yu, mu ngi am ay nit yu si toog, mu ngi am tam am kuy dox di dem ci weeti mbaar mi

Neeg binn paintir paintir bu weex tecsi togu mu am almorr bu chocola am tam fridge am palanterr.

Ci pegg gaaj buñ tek ay lal yu ndaw ci ron mbarr, mbarr bi nak daj ko takkeh morso yu wèèx. Lal yi tam ñi ñgi wèèx, yenn yi ci ron mbarr yi am na ñi ci tóóg.

Aye khaleh yu goor ak gigeen yu takhaw nyunge sulu nyuroleh nyum nyep nyunge sul lu bulah si ganaw khaleh yi munge am khaleh yu gorr nyunge sul mbuba bu bulah ak tubey bu nyull

Nèk buñ penter, penter bu netteh ci biir nèk bi nak mugii am tohgu bu mak ci kaw tohgu bi ñing ci tek ngegenai bu sokola ci ganaw tohgu bi ñing ci taka rido mugii am yitam palanterr.

Buteew buñ tie ci loxo buteew bi nakk da yaraax an ku bir gu ñuul ci kaw buteew gi mu ngi am tampoŋ buñ ci def bu am ay bind-bind yu xonku ku tie bitew gi nakk mu ngi sol yëre bu doomitaal.

Neenti jigéen at bind góor ñu taxaw góor gi nag muguy sollu ñuul ñëtt ci jigéen ñi ñu nguge kaalaw kenn ki da musuru ñoom ñenti ñi ñu ni taxaw ci kaw peron ci ganaaw pompe pompe bi nakk ñu ko ibbi teg pànn bu doomi taal ci ronam.

jigéen ju soll cipag dagit bu xonku am lu nete mutie kalpe bu nete def meesam taka lamam ci ganaaw jigeen ji neka mogi am bennu defukaay bun def suuf def ci garab.

Peggu dex ci pegg dex bi nekk mugi am ay garab yu fi sax mu am ay banta ci suuf mugi am tamit ay neegi nax yun ci tabax yuso rewul dara dex bi.

Ndawal bung lahas si foring si kutem mogi am sople am supameh am carrot si bene koteh gi nyun si soti kani.

Ay takk der, takk der yi nak ñenn ñi ci ñoom ñu ngi taxaw, ñenn ñi ñu ngi war seeni rayda di dawal, ñoom ñépp ñu ngi sorm bubu green tubey bu ñuul, ñenn ñi ci ñu war ryday ñu ngi def mbaxna seeni bopp.

Balkoo bunj tek nyaari toogu yu sokola, tek si ngegenaay, ci kanami balkoo bi nak mingi am weej, am veer, bu ko separe biti ngi, ci bitingi nak mingi am dox, mingi am tam ay garab yu si sax

Ay talibeh yu tóóg teyeh sèèni teré di janga, ñenni ci talibeh yi ñugii sol lu xonxu ñenni ñu ngi sol lu ñuul , ñenni ñi ñgi sol lu doomi tahal.

taabilu veer buñ texsi suuf ci kanami taabul bi mu ngi am beneen taabal bu mag buñ warale ay togu tóggu yu ñuul ci wàllu chammpi yam mungi am tamit beneen toogu buñ fotek toogu bu lu ñuul am lu weex

Niig bunj painteur painteur bu weex, teeg ci tabul bu guda ci diga bi, tabul bi nak mingi am kolor bu nyuul, am lo sokolaa, te nyu ko warela tamit ay toogu, toogu yu nyuul

Khaleh yu goor teyeh gigeen yu takhaw nyuro lunj sul Keni kusi nekuh yange cuss bu xhong khu metal mbobu bu wekh gigeen yi nak nyunge sul sipuh gorr yi tubey bu dume taal nyum nyep nyunge sul dalah yu nyull

Auto manke kai bu am pipe bung fix si kanaw auto gi nak amna yu weex am a yu xonxu amna tamit lu nuul.

Ay takka dèr yu tóóg, Kenna ci ñom tallal loxom melni Koy ñaan, ñom ñam ñi ñgi sol ay mbàxna, ñenen ñi ci ñow ñu ngi sol mbàxna yu ñuul, ñenen ñi sol mbàxna bu bula. Ñom ñap sol lu bula tèg ci.

Gigeen ñu sol róbbu, róbbu bu ñuul am lu wèèx, takka lamam, takka cèèn, def més am. Mugii jél loxo camooy am tek ci kaw éénam.

Aye goor ak jegain nyenenye se goor ye ak jegain ye nuge tahaw nyenenye nuge segeh sen kanam teyeh sen bote oum nyenenye se num nuge tede se suff be opu doleh ge nak nuge sol mubu bu green nyenennye nuge sol mubu yu hauhu.

Kayit ti taskati xibaar bi nyi wowe de Standard, ci kayit bi nak mingi am nitali ko goor, ce boram nyun ci binde, Gambiya nus yi nyi ngi dee ngiir Covid-19, cii kayit gi nak mingi am ay binde binde yu xonxu, am binde binde yu weex

Ay goor yui play football naari nyu si gorri nyugi ndroruleh mayu nyun sol mayu yi mogi am lu weex am lu green kenen kosi mboka momm mogi sol mbuba bu xonxa ak tubay bu bulo def kawas yu green.

Haleh yu goor yu tahaw ak kene ku jegain ak tam mag bu jegain ku fupp haleh, haleh yenak solunu dalle jegain ke fupp dom ke muge mosuru sol yereh bu green amlu weehe.

Yoon i suuf, si kow yoon bi nak, mu ngi am ay mak yuy dox di dem. Si waalu ndeyjoor, mu ngi am nëëk, am otto bu xoñxu bu fa gaaré. Ci waalu chamooy tamit, mu am ay nëëk ak ay garab

Ooto gele gele, ooto gelegele gi nakk, mingi am lu weex, am lu xonxu, am lu bula, am lu green, ci boori ooto bi, mingi am beneen ooto bu domitahal, am tamit ryda bune ci ganaawam, am tamit nyu taxaw ci gannaawam

Aye lalyi kanka young lal ci kaw sallang, yu deff mbarr si kawam, pentir ko bou boulo ci gannaw wi lalyi mougui am garrap bou koko

Aye kalle you gorr ak you jegueen nougui tok worr tabol nyom nyeb nerro lung sol kenne cii kalle yii mougui johk tahaw team leen

Plase leke kaye bun tek table jel kase werr tek se kawam se birr kase werr be nak muge am galas bu sukola nu tekse lu weehe se kawam dogal che bante bu njol.

Ay gór yu tóóg teyeh sèèn ni sabarr di tega gór yi nak ñeeni ñi ci ñow ñu ngi sol lu ñuul. Kenna ki mugii sol lu doomi tahal, kenen ki lu orans, kenen ki kolour yu jaxasoo.

Berembi jangeh kai si berembi jangeh kai bi mogi am tablu bu nuul am kena ko sega di benda ay Arab si tamla lu fareh si kanam mogi am ay xale yu goor yu tog nyu fareh si ganaw mogi am ay xale yu jigeen yu kalawu tog.

Auto bu weex bung garage si kaw yunn bung soti godurun auto bu weex bi nak mogi am ay tanaka yu nuul kanam gi tam genawal gi mogi nuul si ganaw auto gi mogi am ganchah.

Pitchi bu takhaw si kaw bang khass pitchi bi nak gemenye bi mungi am lu xong khu am lu nyul mbaguh yi mungi am lu bulah lu nyul lu fareh si dann nuh bi mom dafa weex.

Aye botel youny sol boutel yii nak nyenneh ci nyom nyoung len sol ndock wou konku yenne yi nyoung ci sol ndock wou neteh boutel yi nyounge ammeh couberr wou neteh

Gigeen bu taxaw sol mbàxna jox loxo gór, ci benen loxom bi mugii japoo gór gi benna kayit bu wèèx , gór gi nak mugii sol garambubu bu doomi tahal sol ay lonet.

Goor bu toog di xooli gerte, ci wetam mingi am xale bu ndaw bu toog bu goor, ci waalu ndayjoram mingi bena jigeen bu jonkun, am kenen tam ko taxaw, mingi am tam benen jigeen bu taxaw, ak xale bu jigeen bu taxaw ci waalu caamonyam

Aye goor yu takhaw daf ngem mbu di bareh nyarri goor yu fung takhaw nyung fa wareleh aye saku yu wekh arbit bi munge jung kun si sen ganaw munge am aye mboloh yu takhaw di setan

auto bu weex bu am luñuul taxaw ci ganaaw auto bi mi ngi am ay bitik. bitik buñ pntiir péntiir bu weex ci kanami auto bi tuuti mi ngi am bénn ker ker buñ péntiir lu sokola am lu gireen . mu ngi am tamit kuy dox ci bunti ker gi di dem

Gëëge....gaak ci kowam. Ci biir gaal gi nak, mu ngi am ñu toog, am ñaar ñu taxaw. Si ñaar ñi taxaw nak, keenë ki, mu ngi sol lu ñuul. Kenen ki mu ngi sol mbubu nétte, ak tubooy bu sokolaa.

Ay goor yi anterene, saag jal sen loxo taf si seeni boppu, nyum nya pu nak nyo ngi sol mbubu yu nyuul, ak tubay yu weex, sol seeni kawas sag seeni daale, amna nyaar nyu taxaw sen ganaw, sol yere yu weex am lu nyuul

Otto bu doomi tahal am lu neteh ci ganaw Otto bi mugii am benna kapyon bu taxaw kesci kapyon bi nak mugii am lu ñuul ak lu wèèx ñing ci def bass tamit takka ko.

Neek bunye paintir, paintir bu weex. Mu am lu chocola nyu tek si matla nyu lal si darap bu weex, ngegenai yu weex, am tamit ngegenai yu bulah. Neek bi tam mungi am aye natal yunye taf si maraj bi mungi am tamit aye toguh